Atwedeɛ tenten twere ban ne ho, mmɔfra tete atwedeɛ no a ɛtwere ban no so, na bɔtɔ a nneɛma gu sisi wɔn anim, nwura nso gu wɔn anim. Mmɔfra no ɛresere wɔ aberɛ wɔrebɔ nkɔmmɔ.

Adwumayɛfoɔ mmɛrima egyina gyina kyɛnsee dan ɛso. Wɔn de wɔn akadeɛ a wɔde yɛ adwuma no bi egu kyɛnsee dan no so. Adwumayɛfoɔ no bi ɛte hɔ. Ebi nso egyina gyina hɔ. Atwedeɛ ɛtwere ɛdan ne ɛnkyɛn. Adan ahodoɔ nsoa yetwi ho akokɔsradeɛ a ne nkyɛnsee dan no nso ɛyɛ kɔkɔɔ ɛwɔ nkyɛn.

Abusua a ɛmu nnipa nnum koto flowers ho. Wɔn nyinaa de adeɛ ahyehyɛ wɔn nsa. Ɔbaa abɔfra no a ɔwom no ne ne maame resere. Barima baako nso a ɔka ho nso ne ne papa redua adeɛ.

Adwumayɛfoɔ mmiɛnsa gyina bea a wɔyɛ wɔn adwuma wɔ, wɔn nyinaa hyɛ ataade a ɛsesɛ, wɔahyɛ wɔn nsa gloves, na wɔabutu kyɛ wɔ wɔn ti, wɔn nyinaa nso de ahwehwɛniwa atuatua wɔn ani. Adwumayɛni baako kita dadeɛ ne mu na baako a ɔka ho nso ɛrebue dadeɛ no wɔ aseɛ.

Ahyɛn mmienu apim wɔn ho. Ɛhyɛn no baako yɛ kɔkɔɔ, ɛna baako a ɛka ho no ɛyɛ fitaa. Apim ɛwɔ lɔrikwan mfimfinn enti ama ahyɛn noa aka no enya kwan atwa mu nti wɔgyina hɔ.

Adwumayɛfoɔ mmiɛnsa gyina bea a wɔyɛ adwuma wɔ no, wɔn nyinaa hyɛ ataadeɛ baako, ɛmu mmienu kita dadeɛ mu a wɔhyɛ gloves wɔ wɔn nsa, wan nyinaa nso butu kyɛ wɔ wɔn ti na wɔde ahwehwɛniwa atuatua wɔn ani.

Nkramofo bebree abɔ dɔmpem agyina bia a wɔbɔ mpae no anim. Apolisifoɔ wɔn hyɛn nso sisi wɔn ntem. Apolisifoɔ no bi nso gyina gyina wɔn ntem. Nsɛnkyerɛwfo bi nso agyina wɔn ntem etwa mfonyini.

Bronin baa gyina beaeɛ a wɔnoa aduane wɔ. Wɔ ne nsa mu no, ɔkita cup a tea wɔ mu, ɛna ɔkita atere. N'akyi nso, wɔahyehyɛ nkyɛnsee ne nneɛma a wɔde nnoa aduane wɔ n'akyi. Wasɔ ne tirinwi mu akɔ akyire, ɛna ɔhyɛ atadeɛ fam kɔkɔɔ.

Abɔfra da fam redi agorɔ. Abɔfra no ani agye a ɔresere. N'akyi no, kɛntɛn si hɔ a ntoma gu mu. Nneɛma a ɔde redi agorɔ no bi te sɛ ɛnn mmɔfra keteke a adwumayɛfoɔ wɔ ho a wɔreyɛ adwum.

Mmarima bebree hyehyɛ ntaadeɛ tuntum ne kɔkɔɔ ɛrete atua, binom de kɔɔgyan abobɔbobɔ wɔn nsa, binom nso hyɛ kyɛ tuntum ne kɔkɔɔ. nkurɔfoɔ yi mu baako de ahwehwɛniwa atua n’ani. Wɔkitakitakita nnua a wɔtwerɛtwerɛ so nneɛma.

Mubuwafoɔ mmienu ɛte wɔn akongya mu. Baako yɛ ɔbaa ɛna baako ɛyɛ bɛɛma. Ɛpono si wɔn anim a nnoɔma egu so. Nnipa mmeɛnsa atwa wɔn ho ahyia. Baako ɛhyɛ ataareɛ tuntum. Bɛɛma baako a ɔka ho no so ɛkoto wɔn kyɛn.

Sukuupɔ mu adesuafoɔ gyina pono fitaa tenten ho. Akadeɛ a wɔde sua adeɛ sisi pono yi so. Adesuafoɔ yi yɛ mmaa ne mmarima a wɔn nyinaa hyɛ atare fitaa.

Ɔkyerɛkyerɛni barima te pon a akyi. Mmofra mmiɛnsa atwa pon no ho ahyia. Akadeɛ a yɛde sua adeɛ gu pon no so. Mmofra no mu mmienu yɛ mmaa. Ɛna baako a ɔka ho yɛ barima. Kyerɛkyerɛni no de adeɛ rekyerɛ ɔbaa baako wɔ nwoma mu.

Nnwumayɛfoɔ mmienu gyina bokiti mu wɔ soro reyɛ adwuma. Wayɛs akɛseɛ sensɛn hɔ. Ebi ahyɛnsodeɛ yɛ kɔkɔɔ, ɛnna ebi ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔ sradeɛ. Fidie no tare dua tenten ho. Nnwumayɛfoɔ mmienu yi nyinaa hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti.

Nwuraba mmienu te pɔnkɔ so wɔ mpoano. Baako hyɛ atare fitaa na baako hyɛ atare kɔkɔɔ. Wɔde bɔtɔ asɛn wɔn kɔn mu. Aberanteɛ a ɔhyɛ soro fitaa ne fam tuntum kita pɔnkɔ no mu ne wɔn rekɔ.

Aberanteɛ a ɔde bɔtɔ asɛn n'abati te gallon so wɔ abɔnten. Wɔabɔ apata wɔ n'akyi a wɔahyehyɛ nnuane ahodoɔ a wɔtɔn wɔ pono so. Ɛmo bɔtɔ nso si pono no anim. Apampan nso si pono no anim a mmɔre gum.

Mmayewa nnan gyina ban ho resere. Mmienu abɔ wɔn tikɔ akyire. Baako bɔ duku, ɛna baako a ɔka ho no hyɛ ɛkyɛ tuntum. Deɛ ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum no kura silver kyɛnsee.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

Nnuadan si hɔ. Nnuadan ne mu fa kɛseɛ no ara abu agu fam. Dan afɛfɛɛfɛ nso wɔ nkyɛn. Kubedua tententen nso si fie fɛfɛɛfɛ no mu. Nsuo amuna wɔ soro. Nnuadan ne nkyɛn so nnua sisi hɔ.

Ɔbaa a ɔhyɛ ahemaa kyɛ gyina hɔ ɛresere, wapagya ne nsa akɔ wiem, ɔde ntoma asiesie ne ho a ntoma ne soro yɛ tuntum. Aberanteɛ kita microphone gyina akyire hɔ ɛrekasa gu mu.

Abranteɛ a wɔde kente asiesie wɔn ho ɛde akadeɛ atotototo wɔn nan ɛne wɔn nsa wɔnmmo de ntoma abobɔ wɔn ti wɔn ɛsa atwa wɔn ho ahyia abranteɛ baako agyina dua no ase a okita dondo ɛbom baako nso ɛhyɛ bakatare.

Papa panin gyina adakamu apagya ne nsa baako akɔ soro de baako nso ato twerɛsɛm so. Mmaranimni no kita twerɛsɛm no a papa no de ne nsa ato so no. Otemmuafoɔ no nso te n'akonnwa mu. Polisini nso gyina papa no akyi, ɛna USA frankaa nso si papa no akyi.

Odwadinii baa tuntum da nneema a ɔtɔn so. Nneema yi bi ɛne kente, ɛne ntoma ahodoɔ ahodoɔ. Woatene ne nsa baako a ɔresre. Ne nsa baako nso ekuta ne kasa ɛfidie mu.

Ɔbaatan te fam, ne ba a wanya akwanhyia da ɔbaatan ne so a ɔbaatan ne ɛresu. Aberanteɛ a watwa mpɛsɛmpɛsɛ gyina nkyɛn ɛretwa no mfonin. Adesuafoɔ mmienu nso gyina nkyɛn ɛretwa mfonin.

Aborɔfo ne abibifoɔ atwa afidie ho ahyia. Wɔreyɛ adwuma. Atwedeɛ baako twere afidie no. Baako nso si hɔ. Buroni baako de ne nsa asɔ ne kɔn berɛ a ɔhyɛ kyɛ.

Mmaayewa furafura ntoma. Ntoma no bi ne aniwa. Ebi nso yɛ kente. Wɔn nyinaa hyehyɛ ahenema. Ebi de anwenneɛ atoto wɔ koom ne wɔn nsa. Ebi so nneɛma wɔ apampan mu. Ebinom nso so nnoɔma a yɛahyehyɛ no wɔ kɛntɛn mu.

Abaayea a ɔde ntoma ataareɛ asiesie ne ho. Ɛte akonna so ɛwɔ eduaba adwa anim. Nnoɔma a ɔtɔn no bi yɛ abroba, paya, aluguntugui, akutuo ne alasa. Ɔtɔn ntoos nso. Ɔde ne nsa asosɔ kɛntɛn no a nnoɔma gu mu na ɔresere.

Mmaa mmienu a wɔn mma hyɛ wɔn akyi so nneɛma wɔ wɔn ti. Baako so bɔtɔ ɛna baako so kɛntɛn. Wɔn nyinaa kita kyinniiɛ wɔ wɔn nsam. Ↄbaa baako a ɔdi kan no kita bɔtɔ wɔ ne nsam a ne ba hyɛ n’akyi.

Mmaa a wɔkitakita ktataa akɛse a yɛakyerɛwkyerɛw nneɛma wɔ so nam kurom. Ɛmaa yi apegyapegya wɔn nsa. Baako de duku akyekyere ne kɔn na ɔhyɛ ahwehwɛniwa. Baako nso hyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Ɛna baako nso kita afidie a ɔreasa go mu.

Mmaayewa mmienu te hɔ, baako te akonnwa so na baako te fam. Deɛ ɔte akonnwa no so abɔ ne ti, na okita afe de rebɔ deɛ ɔte fem no ti ama no. Abaayewa baako nso de ne nsa agu ne bo gyina nkyɛn.

Wɔasiesie kɔkɔɔ a abere gu pono so. Wɔ nkyɛn nso wɔasiesie mmako ne gyeene wɔ apono ahodoɔ so. Adwadifiɔ mmaa tete kyiniiɛ tuntum ase a wɔretɔn nneɛma ahodoɔ ahodoɔ. Ɔbaatan a ɔbaa nso bɔ ne bo gyina hɔ.

Mmarima ne mmaa ato wɔn ho agu kurom a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Ebi yɛ abibifoɔ na ebi nso yɛ aborɔfofoɔ. Wɔkuta nnua ne ntama a wɔatwerɛtwerɛ nneɛma wɔ so. Papa panin na ɔdi wɔn kan.

Nketesewa mmienu ɛte sukuu nkɔla akonnwa so wɔ sukuu dan mu baako ɛyɛ buroni na baako ɛyɛ bibinii nkɔla a wɔn ɛhyɛ ntaareɛ ashort nso atwa wɔn ho ahyia buroni no aba akɔla a ɔyɛ barima.

Adwadifoɔ mmaa a wɔtɔn nam gyinagyina hɔ, wɔhyɛ ataadeɛ soro na wɔde ntoma atwitwa wɔn ase. Wɔn nyinaa nso bobɔ abɔtire wɔ wɔn ti. Ɛnam gu apampa mu sisi fam. Ɔbaa baako kita nam a ɛgu apampa mu gyna hɔ.

Dwadini baa so apampaa a wɔahyehyɛ nneɛma ahodoɔ wɔ mu. Nneɛmayi bi ne brush. B brush a wɔde twitwi nneɛma, deɛ wɔde twi adwareɛ, deɛ wɔde brushe wɔn ti ne deɛ wɔde polishe mpaboa. Ne nsam nso, ɔkita kɛntɛn a wɔahyehyɛ nneɛma ahodoɔ wɔ mu. Awuraba yi resere.

Buroni nsa kita kɔɔpoo fitaa a coffee gu mu. Nkyɛnse tratra mmienu si pono no so. Adɔkɔdɔkɔdeɛ da baako so. Nhoma mmienu nso da pono no so bi.

Mmaa a wɔde kente asiesie wɔn gyina badwam ɛresa. Mmaa yi de agudie agugu wɔn kɔn mu, wɔn nsa ne wɔn nan. Wɔn nyinaa hyɛ ahenemaa. Ahemfo nso abɔ dwa te wɔn akyi.

Mmeranteɛ hyɛ ntoma ataare soro ne fam. Wɔahyɛ ataare a ɛyɛ akokɔsradeɛ nso wɔ ntoma ataareɛ ne mu. Ɔde kyɛ abutu ne ti na ɔde ahwehwɛniwa ahyɛ n’ani. Ɔhyɛ asepaatere na okita bɔtɔ kɔkɔɔ.

Abɔfra a watwa mpɛsɛmpɛsɛ de donno ahyɛ ne nan ntam gyina hɔ rebɔ. Ɔbaatan a ɔhyɛ ntoma atareɛ ba bɔ ne nkyɛn gyina n'akyi. Mmɔfra no bi tete hɔ. Ebi nso gyinagyina n'akyi rehwɛ no.

Ↄkyerɛkyerɛfoɔ gyina mmɔfra anim rekyerɛ wɔn adeɛ. ℇdan a wɔwɔ mu no yɛ nnɔte dan. Wɔn nkonnwa a wɔte so no wɔde pampuro ɛna ayɛ nkonnwa no. abfra baako apagya ne nsa a ɔkyerɛkyerɛni no atene ne nsa wɔ ne so.

Ahwewhɛ ɛfam ban ho. Kanea fɛfɛɛfɛ ahyɛ ɛdan no mu ma. Ɛbea a yɛdware no nso wɔde glass atwa mu. Wardrobe fitaa a tohuro a yɛdepepa yɛn ho so ɛdeda wardrobe no so esi hɔ.

Hyɛn ahodoɔ abɔ apee so. Ahyɛn dodoɔ no ara yɛ akokɔsradeɛ. Nnipa bebree nam kurom. Kyiniiɛ nso sisi hɔ a amanfoɔ tɔn adeɛ wɔ ase. Abansoro wɔ benkum ne nifa.

Adwadifoɔ mmaa a wɔtɔn adeɛ tete hɔ. Ɛbi tɔn beans na ɛbi tɔn kantɔɔse. Wɔn a wɔtɔn beans no reyiyi mu. Na wɔn a wɔtɔn kantɔɔse nso retete ne ti agu adeɛ baako mu. Ɛhyɛn si wɔn akyi a barima gyina so.

Mmaa sa so so nsuo wɔ dadesɛn kɛseɛ mu. Wɔn nyinaa fura ntoma wɔ wɔn ase. Ebi hyɛ mpaboa ɛnna ebi nso nam daade. Mmaa yi nyinaa rekɔ faako. Bepɔ tenten nso wɔ wɔn anim.

Polisini baa a ɔde adeɛ akata n'ano ɛnam kurom, ɔhyɛ ahwehwɛniwa ɛwɔ n'ani, ɔbɔ wɔɔkye ɛwɔ nensa, a kasafidie ekura nensa baako mu. . Ɔbaa a w'asɔ ne sisi egyina nanim. Ahyɛn ahoroɔ etwa mu, nipa dodoɔ naa hyɛ ataareɛ tuntum ɛne kɔkɔɔ.

Taxi baako nam lɔɔre kwan ne mu, wɔde baako nso asi lɔɔre kwan ne nkyɛn a hyɛn fitaa nso si akyire. Ababaawa bi hyɛ ataare tenten ɛretwa lɔɔre kwan ne mu ɛfiri beebi a kyineɛ no wɔ no akɔ kwan no agya.

Bidie hyɛn a anim amoa esi ɛkwan mfimfinn. Papafoɔ mmienu egyina bidie hyɛn na amoa n'anim. Abofra baako ɛnso akoto wɔn akyi. Ɛhyɛn baako amuni da mfimfini hɔ ɛwɔ nohwaa.

Mmaa mpanimfoɔ bebree gyina ɛmofoɔ mu ɛrebubu ɛmo. Wɔn nyinaa hyɛ ntaareɛ soro nsatenten na wɔde ntoma atwitwa wɔn mu. Wɔabobɔ abɔtire wɔ wɔn ti na wɔde kyinie asisisisi wɔn tiri so.

Poosifoɔ a wɔhyɛ polisifoɔ ataareɛ ne kyɛ gyina hɔ rebɔ nkɔmmɔ. Mmiɛnsa gyina anim na baako gyina akyi. Wɔabɔ kanopi wɔ wɔn akyi. Ɛna nnua atenten atenten si wɔn akyi. Ɛhyɛn nso a ɛnya akwanyia a amoa si hɔ a nkrɔfoɔ bi gyinagyina so.

Mmaa a ebi hyɛ kyɛ na ebi nso bɔ duku gyinagyina awia mu. Ɔbaa baako de ne bɔtɔ ahyɛ ne mmɔtoam. Abaatan mmienu a wɔka ho nso so ɛmo bɔtɔ wɔ wɔn ti. Wɔn ba nso hyɛhyɛ wɔn akyi.

Aberanteɛ a ɔhyɛ ɛhyɛ a kɔnmuadeɛ da ne kɔn mu kita dua te hɔ. Ababaawa a wabɔ ne ti akɔ akyire hyɛ atadeɛ te fam hɔ repae boba. Obi de boba kɛseɛ bi nso rema ababaawa no. boba kɛse pa ara nso wɔ wɔn akyi.

Buroni baa ne ne ba te hyɛn no so. Ne kunu gyina wɔn nkyɛn a wɔaka ne nan ato so. Wɔn kraman gyina wɔn nkyɛn. Buroni baa no ne ne kunu no nyinaa butu kyɛ, ɛnna wɔde ntoma akata wɔn ho. Wɔn akyi no, dan abansoro wɔ a wɔde kanea asiesie dan no ho.

Mmaa ne mmarima a ebi yɛ nketeesia mmaayewa, mmofra ne mmranteɛ egu nsuten mu a wɔredware. Wɔhyehyɛ ntaare a yɛde dware wɔ nsuom. Dan kɛseɛ si hɔ a nnua nnua si dan no anim.

Ababaawa a ɔhyɛ ataade soro de ntoma sini abɔ ne mu gyina hɔ. Barima bi gyina ne nkyɛn rehwie samina gu ne nsa so. Ababaawa yi abɔ duku wɔ ne ti so ɛna ɔde adeɛ akata ne hwene. Ababaawa no hyɛ kɔnmuadeɛ akokɔ sradeɛ ne tuntum. Ↄbaatan bi nso gyina n’akyi a ɔturu ne ba.

Papa panin a ɔhyɛ ntoma ataareɛ, ahwehwɛniwa ne kyɛ abɔ ball akɔ wiem. Papafoɔ bi nso gyinagyina n'akyi a wɔn nso hyɛ ntoma ataareɛ ne kyɛ. Nnua nnua wɔ wɔn akyi.

Frankaa ahodoɔ na ɛrehim wɔ wiem no. frankaa yi bi yɛ amanɔne ne Abibiman frankaa. Ɔman bi te sɛ USA ne Ghana franka ka ho. Ahyɛnsodeɛ no bi yɛ fitaa, tuntum, kɔkɔɔ, ahabammono, akokɔsradeɛ.

Baatan a ne ba kura ne nsam rehwɛ ne ba no anim na ɔresere. Ne ba no kita adɔkɔdɔkɔdeɛ wɔ ne nsam a ɔredi. Ne baako nso te adɔkɔdɔkɔdeɛ no wira no hyɛn no so redi adɔkɔdɔkɔdeɛ. Ɔbaatan ne ne mma no nyinaa atwa ntoma baako na wɔafura.

Mmaayewa mmienu gyina hɔ a wɔasɔ wɔn sisi. Baako abɔ ne ti, baako nso de adeɛ asɔ ne tirinwi no mu akɔ akyire. Ɔkita ahoma a nneɛma a wɔasisi sensɛn so. Nkokɔ nso nenam wɔn anim resosɔ aduane.

Mmaamua ɛredi agorɔ wɔ ban ho. Mmɔfra ne bi ɛrehwɛ mmaamua no a wɔredi agorɔ no. Mmɔfra a aka nso ɛrehwɛ aborɔfo mmaa mmienu. Mmɔfra ne mu mmienu asɔ aborɔfo mmaa no nsa.

Mmaa a wɔde kente asiesie wɔn ho a aweneɛ atoto wɔn kɔn mu, wɔn nan ne wɔn nsa gyina badwam ɛresa adoa. Nɛɛseni baa bi gyina nkyɛn ɛrehwɛ bi. Zoomlionni baa bi nso gyina nkyɛn ɛrehwɛ bi. Nkurɔfoɔ a wɔde ntoma tuntum asiesie wɔn ho nso gyina nkyɛn ɛrehwɛ bi.

Dwadini baa te kyiniiɛ ase rehwɛ obi a ɔretɔ adeɛ. Adetɔnfoɔ no baako kita kyɛnsee de rema adwadifoɔ no bi. Nneɛma a ɛwɔ edwa no bi so bi yɛ ntoosi a wɔaboa ne cabbage.

Mmaa ne mmarima te trɔtrɔ mu a ɛrekɔ. Trɔtrɔ no ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ ne tuntum. Wɔabue pono no a ɛwɔ akyire no. Barima panin a ɔde ahwehwɛniwa atua n'ani gyina hɔ.

Abranteɛ a woatwa mpɛsɛmpɛsɛ ɛhyɛ kyɛ ɛte akondwa so abranteɛ yi hyɛ asepaatere kɛseɛ ɔde abofra asi ne srɛ so na ɔde wɔta melɔn ahyɛ nenanntam a ɔtwa ama abɔfra yi adi mmɔfra atwa ne ho ahyia a wɔn nyinaa edi wɔta melɔn yi bi baako ɛtwere akondwa no ɛna baako so ɛhwɛ abɔfra na ɔma no aduane no.

Mmɔfra mmienu te akonnwa tiatia so wɔ abɔnten. Abɔfra baako a ɔhyɛ taade fem pɛ kita ne nua w ne so a ɔne no ɛredi agorɔ. Abɔfra yi abɔ ne ti.

Polisifoɔ no atwa abranteɛ no ho ahyia. Baako a ogyina no akyi no asɔ abranteɛ no mu. Abranteɛ no de nsa ahyehyɛ ne bɔtɔ mu. Ɛna ɔde n'ahwehɛni wa ahyɛ ne ntaareɛ mu. Nsɛnkyerɛfoɔ nso wɔ hɔ a wɔretwa mfoni.

Ɛhyɛn ahodoɔ esi beaeɛ yɛfa ɛhyɛn ɛde tu kwan. Ɛhyɛn yi nyinaa ɛyɛ fitaa. Nnipa bebree nso gyinagyina hɔ ɛrebɛfa ɛhyɛn no bi akɔ beaeɛ ahodoɔ ahodoɔ. Motor cycle esisi kwan no ho a amanfoɔ ɛtete so.

Nketeesia a wɔde kente ne ntoma ahodoɔ asiesie wɔn ho. Wɔde ahwenew agu wɔn asene, wɔn kɔn mu, wɔn tiri mu, ɛna wɔde bi nso atoto wɔn nsa. Wɔn nyinaa resere. Ɛbi abɔ wɔn ti akɔ akyire. Ɛbinom nso butu kyɛ.

Banku ne nkruma frɔeɛ a mako deda ani. Nam a ɛgu nkruma frɔeɛ no ɛmu ne wele, kɔtɔ, yamuadeɛ ne nsuomunam. Ngo nso gu nkruma frɔeɛ no ani sɔkyee.

Mmaa ne mmarima a wɔde kente asiesie wɔn ho abu wɔn mu ase gyina badwam resa. Wɔn nyinaa de ahwenneɛ atoto wɔn kɔn mu. Mmaa a wɔhyɛ ntoma ataareɛ nso rehwɛ wɔn. Buroni baa nso gyina akyire rehwɛ wɔn resere.

Adan atenten a wɔn atwitwi ho fitaa sisi hɔ. Wɔaduadua nnuannua ahodoɔ wɔ dan no ho nyinaa. Teaseɛnam nso nenam lɔre kwan no mu a wɔn apaake bi nso si adan no anim.

Mmɔfra nson redware wɔ nsutene mu. Mmɔfra yi nyinaa yɛ mmarimaa. Mmeɛnsa a wɔhyɛ atadeɛ fam tuntum aforo gyingyina wɔn nuanom kɔn ho. Baako a ɔhyɛ atadeɛ fam fitaano nso gyina nsuo no mu.

Mmaa ne mmarima te koroɔ no so. Koroɔ no si po so a ɛrekɔ. Mmɔfra nso wɔ koroɔ no so bi. Ebinom ayiyi wɔn kyɛ apagya akɔ soro. Ɔbaako deɛ da so hyɛ ne kyɛ.

Ɔbaatan te akonnwa so wɔ ne dan anim resi nneɛma. Ne mma mmienu te ne nkyɛn. Baako te pan mu redi agorɔ, ɛnna baako nso te ne nkyɛn a ɔreboa no ama no asi nneɛma no. Wɔn da yɛ nnɔtedan a ne pono no yɛ kɛtɛ.

Mmaa ne mmarima sa so kita kyɛnsee de rekɔgye aduane. Wɔn mu bi yɛ apemfoɔ. Mmɔfra ne mpanimfoɔ. Abɔfra a ɔdi anim bo agy ne deɛ rewieɛ agu bokiti mu.

Awuraba a ɔde ntomasin atwa ne mu hyɛ aspatre kɛseɛ de te bicycle so. Ne ba baako te n'anim na baako te n'akyi. Wɔn nyinaa egya wɔn ti ama no afu kuhaa. Awuraba no so kɛntɛn wɔ ti. Ɛwɔ cycle no akyi no, watwitwa nnua ɛde ahoma abom de ato akyire.

Mmɔfra ne mpanin tete fam. Ebi yɛ aborɔfo na ebi yɛ abibifoɔ. Abayewa bibini bi de aduane gu apampan so a atere hyehyɛ mu rekyɛ ama mmɔfra yi. Abɔfra baako a ɔka ho a ɔhyɛ atare soro tuntum de ne nsa ahyɛ n'anum. Baako nso asi ne tiri ase rekan adeɛ.

Adwumayɛni egyina ɛhyɛn ho a afei wɔn ɛhyehyɛ ɛhyɛn no. Baako so ɛte ɛhyɛn n'ase wɔ bere a yɛde ɛpono mmienu esi ɛhyɛ no anim ɛne akyi. Nkurɔfoɔ so egyina gyina hɔ a wɔhwɛ wɔn a wɔyɛ adwuma no. Wɔn nyinaa ɛde adeɛ akata wɔn hwene.

Ante a ɔhyɛ kyɛ ne gloves, ɔhyɛ ataare soro tuntum ne asepatere gyina beebi wɔtɔn nsuomunam. Nsuomunam wura no gyina ataare tuntum na kɔkɔɔ, wakata fiti ne tiri so bɛsi ne nan ase. Nnipa dodoɔ wɔ kurom a wɔn nyinaa ɛretɔn nam. Kyineɛ nso atwa kurom hɔ ahyia.

Ababaawa a wagya ne ti kuhaa de ntoma atwa ne mu. Ababaawa yi rehwie nsuo afiri kora agu abɔfra a ɔte kukuo so. Wɔn nyinaa resere a wɔn ani agye, kɛntɛn si wɔn benkum ne wɔn nifa a wɔadua adeɛ wom. Wɔn dan no yɛ nnɔtedan mmienu.

Abranteɛ ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ ne fitaa te motor cycle so. Mmofra ne mpanimfoɔɔ tete fam. Ebi yɛ mmarima na ebi nso yɛ mmaa. Abofra baako ɛne ne ɛde ne nua atena ne so a wɔredidi. Maame baako nso de ne ba atena ne so. Abofra baako nso ɛda fam hɔ.

Mmaa ne mmarima atwa fidie kɛseɛ bi ho ahyia. Barima baako koto fidie no anim, ɔbaa baako nso hyɛ ataare soro fitaa. Pono si wɔn akyi a nneɛma gu pono no so.

Ewuraba a ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum a wayɛ ne ti akɔ n'akyi ɛte saikel so ɛwɔ adwa so. Ewuraba yi ɛhyɛ ataare soro tuntum. Abofra a ɔso nnoɔma agyina ade tɔn foɔ no ɛnkyɛn ɛhwɛ ewuraba no. Maame panyin bi nso ɛso bɔtɔ ɛde ɛtwam ɛwɔ ewura no akyi.

Awuraba a ɔhyɛ atare kɔkɔɔ gyina amanfoɔ bebree ani ne wɔn rekasa. Abayewa baako kita twerɛdua ne krataa wɔ ne so. Baako nso adane n'akyi rehwɛ amanfoɔ resere. Barima baako nso kita krataa wɔ ne nsam.

Mmaa ɛne mmarima ɛsa so tenten mmarima nyinaa wɔ faako ɛna mmaa no nso ɛwɔ faako wɔn nyinaa ɛde adeɛ akata wɔn hwene dodoɔ naa ɛnso ɛhyɛ kyɛ obaa baako ɛde akonnwa ɛte lain no mu.

Aborɔfofoɔ nnan te mako akɛseɛ ho. Mako no gu kɛntɛn kɛseɛ mu. Wɔn nyinaa kita sekan a wɔde repaepae makoo no mu mmienu. Wɔn mu baako yɛ barima. Mmeansa a wɔaka no nso yɛ mmaa.

Ↄbaa ne ɔbarima redi asa. Wɔn mmienu nyinaa hyɛ asepaatre. Ↄbarima no te fam ɛna ɔbaa no gyina ne so rebu ne pa. Ↄbarima no de duku akyekere ne ti. Amanfoɔ gyinagyina nkyɛn rehwɛ wɔn.

Ɔbaa ɛne ne kunu ɛda mpa so. Ɔbaa no ekita ne ba abofra ketewa ɛwɔ n'ensa nifa so ɛna n'ensa benkum so okita ne ba baa ɛwɔ hɔ. Bɛma n'enso abam wɔnba bɛma no. Ɔbɛma no ɛsere ɛde hwɛ ne papa anim.

Efidie kɛseɛ bi si hɔ a wɔyi sini ɛwɔ so. Abusua kuo ahodoɔ nso edi ntama. asɛ fɔm a wɔn ɛhwɛ sini no ɔyi no. Ebi ɛde ais kyɛst sisi wɔn anim. Ebi nso ɛtete akonya ɛso.

Mmaa mmienu gyina badwam resa. Wɔde kente asiesie wɔn ho. Wɔde anwenneɛ atoto wɔn kɔn mu, wɔn abasa ne wɔn nan. Barima gyina wɔn akyi a ɔretwa wɔn mfonin. Mmaa no bi nso hyɛ fitaa te pata ase.

Mmarima adwa wɔn ataareɛ soro ɛna wɔde kente afura wɔn mu. Mmaa mmienu wɔn nkyɛn mu. Ↄsraani baako a ɔyɛ ɔbaa nso di wɔn anim. Mmarima yi kita Ghana frankaa no ɛna wɔrehim. Wɔn a wɔaka no nso kita adinkra ahyɛnsodeɛ tenten wɔ wɔn nsam.

Apɔtɔyewaa si hɔ a brɔde a y'anua egu mu. Kontomire a yɛde nsuo mu nam ayɛ nso egu nkyɛn. Kosua mmienu a y'ahwani ho ada so. Ɛna pɛɛ so a y'atwitwa gu apɔtɔyewaa ne mu ɛwɔ nkyɛn.

Dwadini baa a wabɔ ne ti duku te bench so. Ɔde n’aburo agu apampan kɛseɛ mu asi gya so. Bidie asɔ wɔ gya no ase. Abaayewa bi nso te akonnwa so te nkyɛn. Wɔtɔn nkyɛnse ne kɔɔpo wɔ pono so.

Busua kuo edi kɛtɛ asɛ fɔm a wɔde ntoma asɛ kɛtɛ ne so ɛte so adidi ɛwɔ kyensee kɛseɛ so. Ebi ɛde ateri adidi ɛna ebi nso ɛde wɔnsa adidi. Abofra baako a n'ani agye ɛsere ɛhwɛ ɛsoro.

Hyɛn ahodoɔ bebree nam traffic so rekɔ. Wɔapaake ahyɛn no bi wɔ wɔn nifa so so. Nnipa bebree nam ho. Abansoro wɔ ak lɔre kwan no benkum ne ne nifa nyinaa.

Abansoro tenten asi benkum ɛne nnifa. Nnipa bebree atwa lɔre kwan mu ɛbɔ mu. Nnipa yi bi hyɛ ataare tuntum ebi nso ɛhyehyɛ aspatre ahodoɔ. Ɛna bɛma a ɔwoɔ ɔmo ntam ne nso ebutu ɛkyɛ.

Mmɔfra gyina badwam redi asa Mmɔfra yi de ahweneɛ ato wɔn kɔn mu Wɔde duku abobɔ wɔn ti a baako kita bodua wɔn nyinaa de ntoma abɔ wɔn mu mpaninfoɔ atwa wɔn ho ahyia wɔtete hɔ rehwɛ wɔn.

Mmayewa furafura ntoma sesa so. Wɔkuta handkerchief wɔ wɔn nsam. Wɔde ahwenneɛ atoto wɔn kɔn mu ne wɔn tiri so. Mmayewa no nyinaa reto nnwom. Wɔabɔ canopy wɔ wɔn akyi a amanfoɔ gyinagyina hɔ rehwɛ mmɔfra no.

Nipa ɛnum ɛte ɛpon ho, wɔn nyinaa edi laptɔp esisi wɔn anim. Obibini baa egyina wɔn anim. Wɔ hyɛ atar fɔm tumtum ena ɛ soro no yɛ gyins. Ɔbɛɛma a ɔwɔ ɔmmu no ɛhyɛ ataareɛ tuntum ena ɔhyɛ ahwehwɛenyiwa.

Nɛɛsefoɔ ɛmɛɛma ɛhyɛ ataare fitaa, wɔn ɛhyehyɛ asepaatere ɛna wɔde gloos ahyehyɛ wɔn nsa. Anɛɛsefoɔ yi ekita nnipa emu a wɔn ɛtwi, nnipa bi so ɛhyehyɛ ntaareɛ egyinagyina wɔn akyi, edua ɛso ɛwɔ wɔ'kyi.

Mmranteɛ anum ɛso afunu adaka. afunu adaka no wɔn ayɛ ne tesɛ nsuo mu nam. Ebi mo nso ɛhyɛ tuntum de mmranteɛ naa wɔsɔ afunu adaka no ɛnkyɛn mu. Ekube dua tenten so at wɔn ho ahyia.

Mmɛma a w'afra ntama fitaa ɛne tuntum ɛte kyiniiɛ ase. Mmɛma yi akita tweneɛ ahorow. Ebi ɛbɔ dondo. Ebi de wɔn nsa na ɛbɔ ɛna ebi nso ɛde nnua na ɛbɔ. Bɛma baako atutu ne ntoma akuta dondo ɛwɔ n'amotuom agyina wɔn akyi.

Mmaa mpanimfoɔ a wɔde ntoma ne lace ahodoɔ asiesie wɔn gyina badwam resa. Mmaa yi mu baako de ntoma agu ne kɔn mu. Wɔn nyinaa bɔ diku wɔ wɔn ti. Mmaa no nso baa hyɛ kawa wɔ ne nsa ne ne kɔn mu.

Mmarima gyinagyina hɔ a wɔde ntoma atwa wɔn ase, mmaa no a ɛgyina akyire no nso de aweneɛ pii agu wɔn kɔn mu, barima baako di wɔn anim kan a aweneɛ da ne kɔn mu ɛredi asa, okita dua tenten wɔ ne nsamu. Wɔn a wɔgyina akyire no ɛrebɔ nsa mu ma no.

Mbɛɛma ɛde ntoma etwintwaawo mu. Aberaa ahenfo abogwa. Mpayimfoɔ no ɛtsetse kyimiɛ ase. Bɛɛma baako ɛso ade aa nwura egum a obi ekita bɛɛma ne mu ɛwɔ n'akyi.

Mmɛma ne mmaa agyina steege adi asa. mma no ɛhyɛ ataare soro tuntum. Ebi ɛyɛ abrɔfo foɔ ɛna ebi ɛyɛ abibifoɔ. Mmaa ne gyina anim ɛna mmɛma no agyina wɔn akyi ɛsa.

Abusua mmiɛnsa. Ɔbaa baako, barima ne wɔn ba abofra ketewa. Ɔbaa no ne ɔbarima no resere. Wɔn ba no kita abodua ba gyina hɔ. Barima no te akonnwa mu na ɔbaa no te fam.

Mmarima ne mmaa gyina hɔ resa. Mmaa no kita dua wɔ wɔn nsam. Wɔhyɛ ataare soro kɔkɔɔ. Mmarima no nso egyinagyina wɔ akyi. Amanfoɔ nso gyinagyina wɔ akyi rebɔ twene ma wɔn de resa. Wɔahyehyɛ nkonnwa wɔ nkyemu hɔ. Abɛ ne nkonnwa ahoroɔ nso wɔ akyire hɔ.

Mmaa asiesie wɔn ho egyinagyina hɔ. Mbaa yi de ahweneɛ agu wɔn sisi ɛne wɔn kɔn mu ɛfa wɔn abɛti. Wɔn nyinaa hyɛ ataareɛ fam tuntum. Ebi kura kora wɔ wɔn nsam. Papa bi gyina wɔn akyi a wɔrehwɛ mmaa yi.

Ewuraba ɔhyɛ ahwehwɛenyiwa a wetwi n'ano kɔkɔɔ edi ne nsa asɔ nesisi. Ewurabayi ɛbɔ wɔɔkye. Wɔ hwɛ adua ɛne kɔɔp ahodoɔ asisi n'kyɛm mu nu.

Laptɔp mmienu esi ɛpono ɛso. Kyerɛwdua ɛda nkyɛn ɛna nhoma nso ɛda nkyɛn. Boroni nsa ɛda laptɔp no mu baako ɛso. Kɔɔpo mmienu esi pono ɛso. Tii ɛwɔ baako mu.

Nnipa nnan te pono so, bokiti ketewa bi si pono ne so a wɔde flowers agu mu. Nnipa yi mu baako hyɛ ahwehwɛniwa kita poma wɔ ne nsa mu, na baako a aka nso ɛrekyerɛ ɔbaa no biribi wɔ nwoma ne mu.

Abansoro tenten si hɔ. Waduedua nnua atwa abansoro no ho ahyia. Wɔde wɔn ɛhyɛn ahodoɔ nso wɔ n'akyi. Wotwa lɔre kwan mu a,wɔaduedua nnua nso bebree wɔ hɔ.

Paa o paa ɛso silva kyensee kɛseɛ. W'ɔhyɛ ɛkyɛ ɛwɔ ne ti ɛna ɔhyɛ ataadeɛ akokɔsrade. Ne nua baako a odi n'anim nso. ɛso apanpan ɛwɔ ne ti. Bɛma gyina hɔ a okita mmɛma yareɛ a ɔtɔn.

Mmɔfra mmienu ɛredi agorɔ. Ɔbaa baako ɛna barima baako. Mmɔfra nnum nso gyina ɛnkyɛn ɛrewhɛ baabi. Mmɔfra yi akata wɔn tiri so. Mmɔfra mmaa no nyinaa ɛhyɛ ntoma ataare ɛsoro ɛne ɛfam.

Nkonnwa sisi dan mu a wɔde nnua na ayɛ. Wɔayɛ baabi a wɔde nwoma gu ne baabi a wɔde flowre si. Mfonin sensɛn ban no ho. Pono nso si nkonnwa no mfimfini a wɔde nwoma gugu pono nso so.